Vafundi adodori vanokurudzirwa kuhambe kuzvikora vane hembe dzezvikora pamweni nemagwada anodziya zvinoita afunde nerudakaro amweni agara pazvigaro amweni Ari pamatebhura achinzwisisa zvavari kufunda kwemene.

Afundi adodori anokurudzirwe ku tengerwe hembe dze chikora pamweni ne magwada ano dziya zvinoita afunde ne mudakaro uye agere pa zvigaro pamweni ne matabhura zvinoita azwisisi kwemene.

Afundi adodori anofunda achiona mapopai pamweni ngekuudzwe ngano zvinoape mudakaro uye zvinozarure ndxondo dzawo nekuti ane mudakaro anofunda ari pamweni aine mudakaro kwemene.

Amunawe afundi adodori anofanire kufunda akagara pazvigaro pane matebhura. Zvinoape mudakaro uye ndhlondo dziri pamwepo. Achinyora zvaanofundiswa ngevafundisi vavo kwemene.

Majaha ngendombi dzekuzvikora yepiri anokurudzirwe kungeane hembe dzechikora, zvinoabatsiridza kuti azivane pamweni, uye asabirwa ngematsotsi.

Afundi efundo yekutanga ngeafundi efundo yepiri. Anokurudzirwe kushandisa zvinyorwa zvinoabatsire kuziye zvinenge zvichibhuiva ngemudzidzisi vavo kwemene.

Afundi adodori anofanire kufunda ari mundaa mumhatso dzakachengetedzeka zvinota afunde ari pamweni, uye ndxondo dziri pamweni aine mudakaro. Haafaniri kufunda panze ngekuti anonaiva, uye mabhuku anonaiva akatota.

Afundi efundo yekutanga ngeafundi efundo yepiri kuzvikora zvawo kunofanire kunge kune ruzhowa zvinoite kuti antu aya asahambe peshe-peshe uye asafambe peshe-peshe zvinoitire kuti afunde zvakanaka.

Afundi efundo yekutanga ngeafundi efundo yepiri anokurudzirwe kuhambe kuzvikora, kuzvikora kunosise mazwi kuzvidziro zvinenge zviri pamapepa anofundire kuerenga zvidziro izvo ngekuti dziri imweni irii ipapo inoabatsira.

Afundi adoodori anofanire kutengerwa makombiyuta. Zvinoape mudakaro achimbaifunda. Amweni anofunde ndxondo dziri pamwepo ane mudakaro achizwisisa zvavanofundiswa ngevafundisi vavo kwemene.

Vafundi vadodori vanokurudzirwa kuhambe kuzvikora. Anotarisirwe kunyorerwe kuzvidziro kuti aone zvaanenge achibaifundiswa ngeafundisi awo. Amweni ave nemudakaro gwemene.

Ana adoridori dori anofunda achiona mapopai zvinoape mufaro, amweni anofunda akaisirwe ruzhoowa kuitire kuti asahambe peshe peshe angatdikwe ngemotokari vakakuvara vamweni vakarasikirwa ngeupenyu.

Fundo yefundo yepamusoro yedera dera vanokurudzirwa kushandisa nyara dzavo vachiita mabasa enyara amweni achipishe amweni achigadzire muchina .Zvibatsira mune ramangwana rayo kuti agorarame zvakanaka achishandise nyara dzawo kwomene

Afundi efundo yekutanga neafundi efundo yechipiri anofanire kungaaine zvigaro pamweni ngematebhura. Zvinoita afunde aine mudakaro uye achibharirwa zvaanenge achifunda ngeadzidzisi yayo kwemene.

Majaha ngendombi ekuzvikora epamusoro yedera-dera, vanokurudzirwe kufundisa mabasa enyara. Ngekuti mabasa enyara mabasa anobhadhare zvemene. Antu akazvishandire hazonetsani neamwe achide muripo nekuti iye anonga echizvigona.

Majaha nendombi dzekuzvikora zvepamusoro zvepadera dera vanokurudzirwa kuti vafunde mabasa enyara ngekuti mabasa enyara mabasa ave kubhadhara mumazuwa atiri. Munhu akagona mabasa yenyara anogona kuzvishandira asina munhu anomumhanyisa mhanyisa.

Vafundi vefundo yepiri vanokurudzirwe kutengerwa hembe dzechikora pamwe nemagwada zvinoita vafunde vari pamweni uye ane mudakaro vachizwisise zvavanofundiswa ngevafundisi yayo.

Rinenge jee nyamba igwinyiso, antu ekuzvikora zvepiri anokurudzirwa kuti atsamwirire maringe ngefundo yavo. Zvinovabatsire kuhambe kuzvikora zvedera dera, amweni agoite mabasa enyara, amweni aite madhokodheya, amweni aite anamukoti.

Majaha ngendombi anofanire kufundiswe fundo yenyara amweni agone kugadzire motokari, amweni agone kupisha simbi. Zvinobatsire ave neraramo yakanaka muzuwa ramangwana kwemene.

Majaha ngentombi dzekuzvikora yepamusoro dera-dera anofundiswe kushandise nyara. Zvinobastira kuti azive mishando iyi ngekuti mune ramangwana antu arikurarame nemabasa enyara kwemene.

Majaha ngendombi anokurudzirwe kufundiswe mabasa enyara akaita sekugadzira motikari, akaita sekupisha simbi. Zvinoite kuti agone mabasa aya ngekuti mune ramangwana ndiwozvimwe mabasa ari kubhadhare uye mabasa enyara mabasa akanaka kwemene.

Amuna wee inenge jee damba igwinyiso antu anokhorudzirwe kufundire mabasa enyara zvinoita kuti agone kuzorarama mune ramangwana ngekuti nemabasa enyara munhu anokwanisa kuzvishandira achiite mari yake kwemene.

Majaha ngendombi dzekuzvikora yepamusoro yederadera anokurudzirwe kufundire mabasa enyara ngekuti mabasa aya mabasa anobatsiridze mukurarama kwayo, uye haazotsvagi basa ngekuti anenge achizvigonera kwemene.

Majaha ngendombi dzekuzvikora yepamusoro yedera-dera. Vanokurudzirwe kutsamwirire kuti agone kushandisa mushina pamweni nekugona mabasa enyara. Zvinobatsire ave nezivo yakanaka, uye azogone kuzvishandira mune ramangwana.

Majaha ngendombi dzekuzvikora zvemhando yepamusoro yedera dera. Amweni anofundiswa mashoko enyara, mabasa enyara ndiwo akubhadhara mune ramangwana uye anthu anofanira kugone izvi ngekuti zvinoape mari pasina kushandira munthu.

Zvikora kwanemushina yemhando yepamusoro yedera dera yakaita semakombiuta imweni inoshandiswa kuenda pandande mutande kufunda tsvkurudzo fundo inoita Kuti azive zvakawanda pamweni agone kuvandudza ndxondo dzavo.

Majaha nendombi vekuzvikora zvepamusoro zvedera-dera Anopangidzwa fundo maringe nemabasa ezvehupenyu kufundiswa mabasa enyara zvinoita akure ane ruzivo rezvanoda kuita mune ramangwana kwemene.

Kuzvikora kunohambe afundi kunofanire kunge Kune matenga ana achidzidzira Ari mukati memadziro ngekuti aafaniri kuhamba peshe peshe zvinoita amwni akatsikwa nedzimotokari akarasikirwa ngehupenyu

Vafundi vefundo yepiri vanokurudzirwa vafunde veitsamwirira vechiteerera zvavanopangidzwa ngevafundisi vavo maringe ngezveutano uye kugona kuite mabasa enyara ngekuti mazuwa ano mabasa enyara anobhadhare.

Majaya ngentombi zvekuzvikora anopa ngezveruzivo maringe ngezvehutano. Amweni agone kuzvichengetedza kubva kumukuhlani. Amweni azive madenda epabonde akadai seAIDS, zvinobatsira adzivirire muhupenyu.

Amunawe inenge jee damba igwinyiso kuzvifundo zvinofunda ana kunofanira kunge kune ruzhowa runoite ana asangohambe peshe peshe zvinoite asatsikwe ngemota tochengetedze vana vedu kwemene.

Vafundi yefundo yepamusoro yepaderadera ,amweni vanoshandise makombiyuta anenge ari padande mutande zvinovabatsire kuti vatsvakiridze zivo maringano ngefundo yavo, vachirerutse fundo kwemene.

Afundi efundo yepamusoro yedera-dera anokurudzirwe kutsamwirira pazvidzidzo zvavo afunde ngesimba. Angonezvevo mabasa enyara ngekuti mumazuva atiri ano mabasa enyara mabasa anobhadhara mari kwemene.

Afundi efundo yepamusoro , yedera dera majaha nentombi anokurudzirwe kutsamwiriri paanemge echimbaifunda zvinoabetsere kuti agone mabasa enyara amweni aite ana mukoti amweni madhokodheya angorapa anhu mukohlani.

Afundi efundo yepamusoro yedera-dera, amweni anokurudzirwe kutsamwirire pafundo yayo, amweni agone mabasa enyara. Amweni aite madhokodheya, amweni oita nemukoti agoringire antu mikuhlani yakasiyana-siyana kwemene.

Majaha ngendombi dekuzvi kora zvepamusoro edera dera anokurudzirwa atsamwirire pafundo iyayo arumerere pafundo yayo ngekuti mazuvano mabasa enyara ndiwo mabasa akutobhadhara zvemene unokurudzirwe tifundure mabasa aya azoite zvakanaka muupenyu.

Vafundi vefundo ye pamusoro yedera-dera anokirudzirwa kutsamwirira pafundo yawo. Amweni ava kushandisa michina yakaita semakhombiyuta, vachienda padandemutande, vachitsvagurudza ziwo maringe ngezvefundo yawo. Zvinoabatsira kuti ange ane ziwo kwemene.

Vafundi vefundo yepamsoro wedera dera, anokhurudzirwa kutsamwirira pafundo yawo. Amweni agone mabasa enyara, amweni azoyite madhokodheya, amweni anamukoti, azorape mukhuhlane ngekutsvage ruziwo maringe ngemkhuhlane kwemene.

Kuzvikora zvemhando yepamusoro yedera dera kunembatso ine mabhuku. Afundi anokurudzirwa kuhamba kunoerenga mabhuku ngekuti anopangidze zivo uye anosimbisa ndxondo uye anoita zvidzidzo zvavo zvireruke zvemene.

Afundi efundo yepamusoro yedera-dera anokurudzirwe kutsamwirire pafundo yavo. Amweni agone mabasa enyara, aweni agone kufundira kuite madhogodhee ngaana mukoti. Agozotsvagurudze ngezvemikuhlani yakasiyana-siyana pamweni ngekurape antu.

Majaha nendombi dzekuzvikora zvedera dera anokurudzirwa fundo yawo amweni mabasa enyara amweni agoita madhokodheya nana mukoti pakubatsira munharaunda vachipa vantu mukuhlani.